Mɔnii la, mɔnaao ka gbeŋene nyɔge a mɔnaao a nyɔge kaŋ nyɔge l'a eelee a doŋ, a mɔnaao waa sɔgelaa lɛ ka gbeŋeme anaare nyɔge biŋ a donɔ kyɛ k'a mɔnii mine gaa are ka gbeŋene meŋ the waana a yuo a noɔre kyɛ waana a mɔnaao eŋɛ, moɔ poɔ la k'a be nyɛ a moɔ naŋ kpɛ kpɛ vaare k'a waana k'a wa

Dɔɔ la are liroo nuure o puoriŋ a yɛre kparezeɛ a vɔgle zupil a de nɔtooraa toore ti pɔgaa noɔre ka kaŋa meŋ su kootu kyɛ tooroo nuure bonzeɛ a vɔgle zupilsɔglaa a are kaaroo ka ba biŋ biŋ boma ne tabol ka nobɔ are ka katawirre meŋ bebe kaa pɔgɔ leŋ leŋ a yɛ taa bonpeɛle bonzeere.

Bibiiri la zeŋ sakuubiiri ka ba taa ba sɛgre sɛge boma daŋkyi sɔglaa ka ba karekyi are ba nimitɔɔre a sɛgɛɛ a boma mare a daŋkyi sɔglaa poɔ a wullo ba a tɔ a boŋkaŋ wullo ba kyɛ taa gane ka a biiri zeŋ zeŋ a su kpare bamine meŋ ba su kparɛɛ.

Baa noɔreŋ la ka noba are, nembanaare, ka bayi do zeŋ wiri zu ka kaŋ tagera a wiri ka kaŋ be a wiri puoriŋ a de o nu tɔ ne a wiri seɛ, a wiri waa velaa k'o taa kɔɔloŋ a taa o nimmie ka ba toŋ selepɛɛse a kyɛnɛ ne.

Bibiiri bata la ɔnnɔ koɔ baa poɔ ka pɔge kaŋ meŋ be ba puoriŋ ka ba ɔnnɔ a koɔ ka kaŋa zaa maŋ taa o koɔ ɔŋ bonne bogtire la ka ba taa a ɔnnɔ ne a koɔ kaŋa sue kparoŋ ka kaŋ meŋ su kparedoɔre ka kaŋa laara kyɛ ɔnnɔ a koɔ ka ba mine ka ba zaa kpɛ te be a koɔ poɔ kyɛ ɔnnɔ a koɔ.

Bibilii la zeŋ bibilii bayɔpoi ba zeŋɛɛ dankyini seɛ a dɛlle dɛlle a zeŋ dɛre zu ka bɔtɔre biŋ ba nimitɔɔre ka a zie waa dɛgre ka tɛnɛɛ fofowoore ane bonsɔglɔ a yɔ biŋ biŋ kyɛ ka ba zeŋ kɔge kaŋ seɛ kuridɔre ka kaŋ meŋ su kparevaare nasabibiiri la.

Dɔbɔ banaare la bebe kaŋ sue kpare sɔgelaa ka kaŋ su kpare pelaa ka kaŋ su kpare kyoɔnɔ-kyoɔnɔ ka kaŋ meŋ su kpare dɔte dɔte naŋ tõɔ sɔgelɔ sɔgelɔ ka ba zeŋ a nyɔge bone taa a maala bata la nyɔge a bone taa maala ka bonyeni meŋ are a dampuoriŋ kyɛ kaara lɛ ba naŋ maala a bone ka ba zaa kaara a maala.

Dɔɔ la kpɛ te are die poɔ a su kaaya zeere a vɔgele zupili kyɛ k'a mine naŋ yagele yagele ka kaŋa meŋ taa saare a peerɛ ne a saga kyɛ su kpare pelaa a eŋ ka bamine meŋ tɔŋ a kpeɛrɛ die polisiri a su boma a kyɛnɛ kyɛ wa kpeɛrɛ die poɔ.

Tontonma la are tontonma bayoɔbo dɔba ka kaŋa zaa maŋ vɔgle kpogli bayi ba vɔgle kpogli ba mine zeŋɛɛ teŋɛ ka ba mine meŋ do are bonne zu kyɛ ka ba maala bonne kaŋ meŋ nyɔge taa kyɛ vuune kyɛ ti o gbɛre taa kyɛ ka ba maala boma ka kyɛnsiri are ka ba penti a kyɛnsi bonzeɛ yiri poɔ.

Pɔge la are a su kparoo kyɛ taa zumo a kaa zunee kaŋ be aa nugɔɔŋ ka mine meŋ be aa nuduluŋ ka kõɔ poɔ gbore gaa te are ka pool ba bon poɔ koo waa woge lɛ ka waayarre sige tinyogaa kõɔ poolo kyɛ ka o kpɛ be kòɔ poɔ ka zie kaŋ gaa ti are kaa zie waa vaare lɛ.

Dɔbɔ la be yiri poɔ ka kabɔɔte bebe, ka teebol biŋ a dɔɔ kaŋa nimisogɔŋ ka kɔlbaare dɔgelaa be ka gane meŋ dɔgele k'a dɔɔ kaŋ iri are kyɛ zɛge o nu ka kaŋ meŋ are a leɛ o nuuri teɛ a be o dampuoriŋ kyɛ eŋ taayɛ ka kaŋ meŋ zeŋ teŋɛ ka pɔge gaa zeŋ maaloo zu k'o waa zupelaa ka ba zeŋ.

Die la ka ba maale kaa die taa seeliŋ ka ba eŋ fama ka ba eŋ figree kaa dokogro biŋ ngmaa kɔnɔ a leɛ ngmaa viirigɔlle ka senta dakoge bebe ka boma biŋ biŋ ka ba maale maale ka tabol biŋ ka gane dɔgloo zu kaa boma penti bonpeɛle.

Bɔl ŋmɛ pag kaa bɔlŋmɛrebɛ araa pag poɔ ba ŋmeɛrɛ bɔl kaŋ gue la koo ŋmɛ ka kaŋ zɛgaa gbɛre koo ŋmɛ a bɔl o eŋɛɛ buutere a toŋ sɔɔse doɔre a su kparrepelaa a seɛ koresɔglaa ka kaŋ meŋ eŋ buute zeere kyɛ su kparrepelaa ka nobɔ zeŋ a kaara kyɛ ka ba naŋ ŋmeɛre a bɔl.

Pɔgeba la zeŋ zeŋ a ŋmaa gyili seemaa ka ba biŋ ka ba ŋmaa gili a maŋ wuoro ama eŋɛ laa kpoŋ poɔ ka ba zaa tu ka bibile kaŋa meŋ tu kyɛ leɛ kaara ka pɔge kaŋa meŋ tu kyɛllɛ ka ba na ŋmaa iri kyɛ ka o meŋ tu ka ba zaa laŋ dire laa bonyeni poɔ ka kaŋa zaa maŋ ŋmaara ka o tɔ meŋ ŋmaara.

Dɔɔ la zeŋ nembanaare la zeŋ pɔgebilii ne dɔɔbilii ka ba sɛllɛ filaaware ka ba toore toore ba nuure boma nyɛ a zie naŋ veɛlɛ ka ba sɛlle a filaaware ka pu puuri puuridoɔre ane puurizeere ka a vaare e vaze bɛŋnoo a de nasapɔglee ka ba zeŋ a kaara.

Nobɔ gyɛmaa la are a tɔŋtɔŋ fuolee fuolee paraata ka ba mine eŋ nyobogre bonpɔgrre ka ba mine pɔge ba niŋe ka ba mine su kparɛɛ kyɛ kaa taa zupilevka ba nyoge vɔglaa zu ba mine suee kparezeere ba mine suee kparesɔglɔ ka ba mine vɔgle zupil ka pɔgebɔ bebe ka ba mine zeŋ teŋɛ ka ba mine meŋ are are.

Noba la zeŋ, dɔɔ ane pɔgebɔ a taa bɔtolɔ ka ba eŋ boma a kaara nyɛrɛ, boma la ka ba maale, labo poɔ la ka ba be a tɛɛserɛ boma nyɛrɛ, ba eŋɛɛ kɔlbaa boma a eɛ bonzeɛ ka mine e doɔre doɔre kyɛ ba su kpare peɛle a su kpare peɛle ka Pɔgesaraa kaŋ meŋ are la kyɛ are.

Kuori la nyɛ kuu daga naŋ biŋ ka noba zeŋ zeŋ ka dɔɔ gbi dumo a kyɛ kaara pɔge naŋ zeŋ kono kyɛ ba sue kparsɔglɔ a su kooturi a su bonpeɛlle nasapeɛlle la ka ba zeŋ zeŋ kuori zie a kaara a kaara kuu daga naŋ biŋ kɔge ba.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

Zie la di vuu ka lɔɛ di ka deri di nyɛ a kyɛnsiri zaa kɔgre kɔgre le ka a zie zaa te waa sɔglaa ka a kyɛnsiri zaa sɔge ka a mine yɔ di di vuu ka sobiri are ka mine noba are are a paa kaara bonne na naŋ erɛ ka a zie zaa di vuu.

Pɔgebilii la tuo pɛbilii ka a maale pili felaware ka mine e talaare ka mine e piletere ka mine ka mine su wagyare a seɛ wagyare de de lɛɛ yare yare kyɛ ka ba tɔ laae a wa kyɛnɛ ka lɔɛ be a lamboe poɔ ka sazu meŋ taa sazugo ka a mama ka waayare meŋ be a sazu poɔ.

Pɔgesaraa la zeŋ maale o zu a kyɛ taa kɔmpiita a kyɔgerɔ kyɛ biŋ dãã ne kɔlbaa a su kpare sɔgelaa a piri wɔɔkye zeŋ dakogi zu dankyini poɔ nyɛ lɔɛ naŋ yi te be a dampuoriŋ a are k'a yɛ zoro kyɛ k'a Pɔgesaraa zeŋ a kaara kyɛ ka kyaanaa meŋ pigi o k'o zeŋ o ba nyɛrɛ a poɔ.

Dakogro la ka ba maale biŋ dakɔge ziŋne a kang taa nenbata ziŋmaa zie ka kang meŋ taa nenbayi zuŋmaa zie kaa waa vielɛ ka folaaware bebe ka tabol be a soŋsɔŋle sɔŋɔ ka boma doŋle a zu kyɛ ka boma be a tabol puleŋ ka fotore yɛ mare mare a daŋkyine poɔ kaa bebe a die waa velaa a die penti pilaa kaa poɔ meŋ e poŋo.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

Dɔɔ ne o biiri bayɔpoi la zeŋ k'a dɔɔ pɔnne a bibile ka kyɛ vɔgele zupili kyɛ taa tewɔnee k'o e zeɛ k'a pare e vaare k'a biiri pɔnnaa tewɔmɔ a dire k'a dɔɔ zeŋ dankyini seɛ ka kaŋ are a die dampuoriŋ ka vūū dɔgele a kaŋ zusogɔ a dɔɔ kaŋa naŋ wa su kparoŋ.

Dɔba bayi la are kaŋ dɔɛ teŋɛ kyɛ maala bonne ka kaŋ meŋ are deŋdeŋ kyɛmaala ka o vɔgle zupili kyɛ piri nimikyaane ka ba taa mansunmo ka a lere lere taa ka kaŋ ta waa bonzeɛ kaŋ meŋ waa bonsun ka ba su kaprepugo a are maala ne.

Pɔgesarre bayi la are ka dɔɔ are poɔ a de bone tɔgele o noɔre kyɛ yele yɛlɛ k'a pɔgesaraa kaŋ de bone ŋmaa o bɔgɔ poɔ a gyere kyɛ la kyɛ kaara zie kaŋ kyɛ puoro noba kyɛ vɔgele bone pɔgenaa zupoɔ ka pɔgesaraa na meŋ are kɔgoo.

Pɔmpe malba la dɔba bata ka kaŋ vɔgle zupili ka kaŋ nyɔge a kuruu taa lɛ ka kaŋ meŋ sigi te nyɔge a pareŋ kyɛ tuŋ nutoore ka dɔɔ kaŋa meŋ are ka kuree biŋ biŋ ba puliŋ kyɛ a penti doɔre ba wa parɛɛ penti zeere.

Pɔge ne bibiiri bata la ka ba la kyɛ gaŋ gaŋ taa zu k'a dɔɔ le pɔge le zutaraa k'a bie maale noɔre a de o nu pɔge a noɔre ka kaŋ la nyerenyemɛ ka ba dɛle dendanoɔre a die poɔ la ba zeŋ k'a kparɛɛ tɔ tɔ lenni lenni.

Pɔgesaraa la zeŋ a la a maale o zu a biŋ basekɛtere kaŋ taa la kommie ka kaŋ taaɛ nyaadoɔ kaŋ taaɛ kaarɔte ka kaŋ meŋ taa wɔtamelɔ zɛbon-iri iri zaa ko be dakogi zu a zeŋ kyɛ paa la.

Pɔɔbɔ bayi la zeŋ ka bondɔre biŋ zeŋ kɔge tabol ka peepa dɔre pare paraa tabol zu ka pɔɔbɔ are a pɛne biire kyɛ meŋ taa a peepa zeere ka dɔɔ kaŋa su kparepelaa kaa pɔɔbɔ zaa le zutare kaa bie seɛ kuri zeɛ kaa pɔɔ taa ka ba zeŋ ka ba maale pile zie ane taaboore a sɛge boma mare daŋkyini zu.

Nobɔ gyɛmaa la are a maale maale enfuomo eŋ daare poɔ taa, k'a mine sɛge sɛge peɛle ka mine taa bonzeere ka mine meŋ taa bonsɔgelɔ kyɛ ka bayi hɔgele zupili zeere a su kpare sɔgelɔ a su kpare doɔre ka bamine yuo ba noɔre ka bamine meŋ kaara a boma ba naŋ pɔnne.

Pɔgebɔ ne biire la zeŋ neŋbatoɔnee kaa bibilii zeŋ a pɛne koŋkobilii ka ba biŋ ka kõɔ ne kolee biŋ a ba nimitoore bibiire bata ka pɔɔ kaŋ meŋ zeŋ a pɔnaa bie kaŋ ka moto ti zoro waana ka zeŋ sobiri noɔreŋ ka dɔɔ kaŋ teɛ o nu a sɔrɔ ka pɔɔ kaŋ are ka ba zeŋ teɛ teɛ gbɛɛ.

Nɔɔte parɛɛ parɛɛ la ka ba maale biŋ, nɔɔte selepɛɛse, nɔɔte k'a mine taa doɔre, zeɛ, pelaa, vaare, suuni ka ba maale maale lantaa k'a biŋ ka ba pãã koɔrɔ.

Bibilii banuu la are ka kaŋ de nɔɔtire eŋ o nu poɔ koo leɛ foon koo ngmaara ne a o taaba na fotorre ka ba paŋ kaara ka bondɔɔlee kaŋ su seŋgilɛnte ka pɔɔlee kaŋ meŋ are a gbullɔ kaara kaa ba are sobiriŋ ka teere gaa be a puoriŋ ka kyɛnserre meŋ bebe tivaare bɔɔdivaare ane kɔŋkɔŋteɛ.

Dɔɔ la dɔɔ gyoŋgyoleŋgyo ka koɔ bottle biŋ kɔge o ka o maala bonne kaŋ ka bibiiri zeŋ kaara bibiiri banaare ka pɔge meŋ are a bibiiri dampuoreŋ ka dɔɔ meŋ are a teɛ o seɛ kyɛ ka ba yɛre bonne biŋ ka a biiri meŋ zeŋ kyɛ ka kaara a bonne a dɔɔ naŋ maala ka ba zaa kaara.

Lɔɔre la are ka noba mare a lɔɔre dampuoriŋ, bidɔɔ kaŋa la mare a lɔɔre puori a eŋ nimikyaane ka bibile meŋ mare a be a meŋ eŋ laara nobɔ kyɛ kaara kyɛ k'a lɔɔre are k'a zusogɔ taa boma k'a do dɔgele dɔgele ka ba sɛge sambɔɔtere mare a lɔɔre kyɛ k'o be sobiri poɔ a zoro.

Pɔge la tuo boma a tuo boma braashire zukyaare kããnɛɛ a eŋ pirɛte poɔ ka nɛte pɔge ko vili taŋzune de tuo kyɛ leɛ kaara zie kyɛ la ka poolo are are ka teere meŋ araa dampuoriŋ a waa vaare lɛ ka a vaare waa veɛle ko eŋ too kpama.

Bibile la are a de gaŋgaa a fɛre o gbɛɛ poɔ kyɛ ŋmeɛrɛ kyɛ kaara zie a su kpare pelaa o yɛre l'a gaŋgaa ka bibilii mine are o puoriŋ ka pɔge be o puori a are a seɛ wagyɛ kaayaa k'a bie kaŋa meŋ te are a leɛ o nu tɔ o gbedaa ka pɔgelee meŋ zeŋ kyɛ kaara.

Daapoɔ la ka ba biŋ tiwɔmo

Bibile la are a de bone deɛlɛ ŋmenaa poɔ, ŋmenaa vūū, ka ŋmenaa na ŋmɛ k'o tole die pɔge la be o dampuoriŋ a are ka boma biŋ ka moɔ be a bompare onaŋ deɛlɛ ka sobiri meŋ are o puoriŋ a penti ulimo ka a zie zaa uli uli ka o are a vuuni

Gaadin la ka ba maale, nyɛ teere naŋ are veɛlɛ, nyɛ pɔge naŋ sɛlɛ felaaware ka dɔɔ meŋ sɛlɛ felaaware, a dɔɔ toŋɛɛ walantenboote a seɛ torɔza, a pɔge meŋ toŋ la walantenboote a seɛ torɔza ka ba sɛlɛ k'a be gaŋgye gaŋgye poɔ, ka felaawa zaa maŋ are, pɔgebɔ bayi la bebe, k'a pɔge kaŋ sɛle k'a o boma waa zeere k'a mine e vaare k'a mine meŋ e pugo.

Tabole la biŋ ka ba pare pare tiwɔmɔ bondɔre bonzeere bonvaare kaa sazu taa bonvaare ka lɔɔre are ka nobɔ gaa araa lɔɔre seɛ ka ba mine are kaaraa lɔɔre ka ba penti penti koŋtoŋbilii meŋ be a lɔɔre zusugɔ kaa teŋɛ teŋɛsugɔ nyigrɛ ka ba are are mine su kaayaa ka kaŋ seɛ trɔza.

Sobiri poɔ la ka dɔba bata are ka polisiri kaŋ taa malfa a de eŋ o kuri seɛŋ kaŋ pɔnne a malfa a are neŋ ka lɔɔre are a penti penti peɛle a bondɔre polisi dɔɔ are a leɛ kyɔgrɔ o foni kyɛ ka a lɔɔre are sobiri poɔ.

Nyɛ noba naŋ kyɛnɛ a yi zie kaŋa a pɔnne boŋganne ka ba mine yɛre baagiri ka bamine yɛre kpɛ te kyɛnɛ moɔ poɔ bibilii nembɛrɛ ka teere meŋ araa be ka ba tagera taa kyɛ pɔnnaa baagiri nukpara ka kaŋ maŋ pɔnne gɔɔ ane duluŋ ka ba kyɛnɛ a moɔ poɔ a gɛrɛ zie kaŋ nyɛ teere meŋ naŋ are are.

Salema toma la ka ba tonɔ, nyɛ nasa dɔɔ naŋ vɔgele o kpogilo a de mansin a tonɔ ne a tuuro ne salema ka dɔɔ zeŋ a nyɔge taa ka kaŋa meŋ gaa te nyɔge miri a tagera a dɔɔ na naŋ vɔgele zupili pelaa dampuoriŋ kyɛ su kpare pugo kpare wogi k'o seɛ kpare kuree a toore ka zupili velaa bebe k'a kuree ba naŋ tonɔ ne a penti dɔre ka ba taa a tonɔ ne.